Imeza bashize kudukayi twa kijambere, aho benshi batugura bakaba baja kudukoresha mu gihe bitavye amanama, canke bari mu zindi nyigisho zitandukanye, aho baba bashaka kwandika mu ncamake ivyo bariko barigishwa.

Ibikoresho vyegeranijwe hamwe bikaba bikoreshwa n'abanyeshuri aho harimwo ikaramu ifise ibararitukura hakabamwo n'iyindi ifise baragyirabura hamwe n'iyirifisi ibara ry'ubururu hakabaho n'amakaramu y'ibiti eka nayandi afise amarangi atandukanye hamwe n'amasakoshi.

Imeza, bakaba bayishize ko dukoresho dutandukanye, na cane cane hakaba hariho dutatu tw'amabara atandukanye, utwo na two tukaba twifashishwa mu gusongora amakaramu y'ibiti ,hamwe n'utundi bifashisha mu gufuta ivyo banditse.

Amasanamu ajanye n'ubuzima bwa kiremwa muntu, aho uyasanga kwa muganga, akaba yigirwako n'abasanzwe bariko barimenyereza mu bijanye n'umwuga wo kuvura abagwayi, mu gihe bashaka kumenya aho imitsi itumbereye canke ibindi.

Ikibuga gisharijwe cane n'amabara atandukanye, kikaba gikinirwamwo umukino w'umupira w'amaguru, aho hariho n'uruzitiro rutarenganwa n'abaje kurorera; inyuma y'aho hakaba hari igiti gitotahaye naco kikaba kiri imbere y'inyubakwa y'ubushikiranganji bw'indero.

Ibitaro bikuru by'i Matana bifise ubwiherero bwiza cane kandi bufise isuku aho bubangabanganye n'ubwogero ivyo na vyo bikaba vyifashishwa n'abasanzwe bagwariyemwo hamwe n'abandi baje kwivuza bataha.

Imbere mw'ishure, biboneka ko hasi hakubuye neza cane, ku mpome z'aho hakaba hari umwanda urengeje, imeza ya mwarimu iriko ibipapuro bisanzaye, intebe z'abanyeshure ni mbi kandi ziragoye kwicarako, urugi rwaho ruruguruye.

Icumba kirimwo ububiko butondetswemwo amakaya y'ubwoko butandukanye ayo nayo keshi na keshi akaba akoreshwa n'abantu baba yobozi canke abantu bagiye mu manama atandukanye yaba aya leta canke aya bikorera utwabo mu gihe bashobora ku yandikamwo ivyo bagiye babigisha mu ncamake.

Ishure biboneka ko risanzwe rifise abanyeshure cane, ubirabiye ku ntebe kuko zivinyuma zikaba zegereye ikibaho cane, imbere hakaba hariho n'akameza ka mwigisha aterekako ibikoresho vyiwe mu gihe arikarigisha.

Icuma gikoreshejwe utundi twuma duto duto akamaro kaco kakaba arihako kuduza amajwi mu gihe abantu bafise ivyo bariko barumviriza kandi hakaba hariho n'utundi twuma tubifasha turi mbere umuntu adapfa kubonesha amaso y'iwe.

Imbere mu rugo biboneka ko harimwo isuku hari uruzitiro rwubakishijwe amabuye hamwe n'ibindi bikoresho bifise isuku bisa neza cane nk'ikibido gikoreshwa mu kuvoma hamwe na kabase bakarabiramwo canke bakamesuriramwo impuzu.

Ubwiherero bwubatswe mu buryo bwa kijambere hakaba haboneka utwumba tubiri muri kamwe kamwe harimwo umusarani hakaba hariko n'inzugi aho biboneka ko hasi hari urundi rugi rumaze kuvako rwoba rwavuye ku cumba c'ubwogero

Udukarata twinshi turi kumeza, tukaba ducapuweko amashusho atandukanye, kandi hakaba hariko n'amazina yavyo, kugira ngo umunyeshure mutoyi abonye ishusho abashe no kumenya n'ico ari co, ivyona vyo bikaba bikoreshwa n'abana bato cane.

Icumba cagutse kandi gisa neza cane kikaba gisiza amarangi yera aho harimwo ibikoresho vyinshi bitandukanye hakaba harimwo n'impuzu bibonekako zambagwa n'abakozi basanzwe bahakorera hakabamwo n'amazi bakaraba mu gihe bahejeje gukora ivyo bakora.

Icumba kiri mu kigo ca kaminuza yigenga kikaba cagenewe ububiko bw'ibitabo aho bimwe bimwe babipanga bivanye n'indimi zabyo vyanditsemwo umuntu wese abikeneye akaza akagitora akagenda kagisoma ahegeje akakigarukana.

Igikoresho gikoreshwa n'abanyeshuri basanzwe bariko bariga icirwa kijanye n'imbuga ngurukana bumenyi, kikaba gishobora kunguruzwa mu gihe hariko hakorwa isuku, bakaba gikoreshejwe ivyuma canke n'igipapuro gisa nkaho gikomeye cane cera.

Icumba kinini kandi gifise isuku rikwiye, habonekamw 'ibikoresho bitari bike, harimwo n'ikibaho gikoreshwa n'abanyeshuri basanzwe bahigira, cank' abandi bantu baje kuhakorera inama zitandukanye ,kikaba candikishwa ko n'amakaramu y'irangi.

Kw' irembo ryisumbuye ry'ishure ryo kumutoyi hateye ibiti bibiri vy'umwembe, kandi bitotahaye munsi hari intebe yicagwako n'umuzamu araririye, hakaba haboneka ko hari umunyeshuri yaragiye gutoroka akaba ahuye n'imodoka y'umuyobozi wabo.

Ku murwa mukuru w'intara ya rumonge hariho ibitaro vyiza cane, kandi vyigenga bifise imiryango myinshi cane, kandi bangekanye mu cumba cose harimwo umuganga waco hakaba haza kwivuza abantu batari bake umuntu wese yaje kwa muganga agenda anezerewe.

Ishure ryiza cane kandi yigenga imbere y'imiryango hakaba hagiye hari amashuga atandukanye biboneka ko ari igihe c'umuhingamo kubera ko izuba riri kuharasira abanyeshure bakaba bariko bakinira imikino yo kwinonora imitsi munsi y'igiti caho.

Igikoresho gikoreshwa n'abana bato cane biga mu mashuri yimenyereza imbere yo kuja mu wa mbere, akogakoresho kakaba kabafasha gufuta ivyo bagiye bandika mugihe haramakosa canke bariko bagerageza kuvyandika neza.

Icumba gifise isuku rikwiye hakaba hari mwo twumba twinshi kunzugi zatwo hakaba hasize irange ryera . Aho biboneka ko hari nko umuco mwinshi hakaba n'ahandi hubatswe . Hari amazi ho gukarabira ivyo navyo bikerekana ko aho hantu hakoreshwa n'abantu baje mu bw'iherero.

Impuzu nziza cane, igizwe n'ibutura, n'agapira kayo; biboneka ko, zikoreshwa na bamwe, basanzwe bakina, imikino itandukanye, yo kwinonora imitsi, canke imipira y'amaguru; aho bazambara, bagiye gutana mu mitwe, na bagenzi babo, bashaka guhiganirwa, intsinzi.

Igikoresho citwa inyundo gikozwe mu buryo bwa kijambere kikaba gikoreshwa mu bikorwa bijanye n'ubwubatsi aho gifise uruhande ruhonda imisumari mu gihe bariko binjiza mu giti kikagira n'amenyo abiri afasha kugonda canke kugondora ivyagoramye.

Ikigo kimwe kiri mu bigo ndangakaranga biri mu gihugu cacu cu Burundi, congereye ikibanza kiza gukinirwako n'abana bakiri batoyi baje kwinezereza muvyo kurya umunyenga, inyuma yaho hakaba hariho igiti gitotahaye kandi ciza civyamwa.

Kw'ishure ryisumbuye ryabikorera utwabo ryo mu kamenge bafise ibikoresho byinshi cane aho biboneka ko harimo amashini nyabwonko bakoresha mu gihe bariko bariga hakaba harimo n'ibindi bikoresho byinshi bijanye n'imbuga ngo rukana bumenyi.

Mu nyubakwa, z'ubushikiranganji bw'indero, ni hanini cane, kandi harubakitse; hakaba hakikujwe, n'urugo rw'ivyuma; aho biboneka ko, hatapfa gusimbwa n'uwo ari we wese; kandi hakaba, hagendwa n'abanyeshure, ku bwinshi; hakaba haboneka, n'amamodoka menshi cane.

Ubwiherero buri kwishure ritoyi ryo Kumutangaro ku miryango hakaba hacafyeko amashusho y'abahungu n'abakobwa ivyo navyo bikaba bibafasha kuzitandukanya, hakaba n'iyindi iriko igufuri iyo nayo ikaba ikoreshwa n'abigisha babo.

Kw'irembo ry'ishure rikuru nderabigisha riri mu Kamenge, hasi hameze nabi cane ,iy'imvuriguye ibiziba bica bitega kubera ko hamanyaguritse, imbere hari biti birebire kandi vyiza bitotaye bizan'umuyaga mu gihe hashushe.

Icumba cagutse ciza gifise isuku rikwiye haba hasi ku npome no hejuru hakaba hari mw'ububiko bugera kuri butandatu habikwamwo ibitabo bitandukanye kugira ngo hagize uwuza kubirondera biborohere kumenya aho bitumbereye.

Hari imeza iriko ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abanyeshure biga mu mwaka wa gatandatu aho biboneka ko hari amakaramu y'amarangi atandukanye hakaba hariko n'irate ndetse n'akamashine kifashishwa mu gukora ibiharuro.

Udukoresho twishi cane dutandukanye twateguwe ku meta biboneka ko dukoreshwa n'abanyeshuri bakiri bato cane bari munsi y'imyaka itanu aho babibereka kugira ngo babishobore kubitandukanya bitegurire gutangura umwaka w'ishuri w'amashuri mato mato.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ry'imwaro baramukanye urugendo rwo kuja gukinana na bagenzi babo biga mu kibumbu hejuru bakaba bambaye imwambaro baranga bakaba bamaze kwinjira mu nyubako zico kigo abo bariko barakigwa na mugenzi wabo aserukira abandi.

Icumba kinini cane c'amakoraniro kiri mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye rya Magara, aho biboneka ko categuwe n'imeza n'intebe, hamwe n'ibindi bikoresho bitandukanye, hakaba harimwo umuco mwinshi, biboneka ko hagiye kubera umunsi mukuru w'abanyeshuri barangiza umwaka.

Ubwiherero bwiza cane bwubatswe neza bufisi isuku rikwiye hakaba harimwo ibikoresho bitandukanye amatara n'amazi yifashishwa mu gihe bariko bakora isuku bahejeje kwitabara hakaba hifashishwa n'abantu b'abagabo gusa.

Ishure ryisumbuye ryo mu kivoga rifisi ikibuga kinini cane c'umupira w'amaboko .Hakaba harimwe n'inzu nini cane y'amakoraniro bakoresha mu gihe basanzwe bariko bakora amanama hakaba hashobora no gukoteshwa n'abaje kubakorera imanza bavuye hanze.

Ishure, ry'abigenga, ryakira abana, bari munsi y'imyaka itanu; harimwo ikibaho, gisize ibara ryera, kikaba, gishushanijeho indome, kuva kuri A, gushika kuri Z, bikoreshwa n'umwigisha, mu gihe ariko, arigisha abo bana, ibijanye gusoma, no kwandika.

Imbere mu ishure ryirwano n'abana bakiri bato cane bari hagati y'imyaka itatu n'itanu kukibaho hariho amashusho y'indome kuva kuri a kugera kuri z hakaba harimwo n'ibiharuro kuva ku busa kugera kw'icenda hakaba harimwo n'utumenyetso two gukuranwo no guteranya mbene n'utundi dushusho tubafasha kumenya utuntu n'utundi.

Imeza, bashizeko udukoresho, twishi cane, tw'amabara atandukanye, hakaba hariko, n'ikaramu; hari kuboneka n'ukuboko, kw'umuntu, yoba yicaye hafi aho, ariko arabika, udukoresho twiwe, kugira ngo, aturinde umwanda, yongere aturinde kwononekara, mu buryo butandukanye.

Kwishure ritoyi ryo mu Rutovu biboneka ko ubwiherero bw'abanyeshuri basanzwe bahiga bumaze gusaza kuko hazi hamaze gusidagurika kandi n'imiryango imwimwe bamaze kuyifunga kugira ngo birinde ingaruka zoshikira abanyeshuri zitari nziza.

Icumba ciza kandi kinini cane kigizwe n'ububiko bw'ibitabo bitandukanye vyanditswe mu ndimi z'amahanga zitari nke hakabamwo n'intebe n'imeza vyicagwako na bamwe baje kurahura ubwenge mu bijanye no gusoma.

Bimwe mu bitaro vy'igenga biherereye mu gisagara ca Bujumbura, kandi vyiza cane, aho biboneka ko bisizwe amarangi agera ku bwoko bune, kandi atatu muri akaba yifashishwa mu gukumira umwanda, hakabamwo n'inzira nini ikoreshwa na bamwe baje kuhasaba ubufasha butandukanye.

Ububiko bwiza cane kandi bunini bukoreshejwe imbaho ndende hakaba harimo ibitabo bitandukanye byanditswe mu ndimi z'amahanga zitari nke aho baje kubikoresha bashobora kubisomeraho nyine cyanke bakabitaha naakazogera igihe bakabigarukana.

Ku mpande z'inyubaka ya komine Mugamba hakikurwe n'ivyatsi bitotahaye bihasharije imbere yaho hakaba hariho n'ikibuga gikoreshwa na bamwe baje guhakinira umupira w'amaboko .Mbere hakaba hariho n'ikiticivyamwa gikoreshwa n'abatari bake baba baje guhakorera imirimo itandukanye.

Kw'ishure ritoya, ry'intango, ryo ku Muzenga, mu mwaka wa mbere; biboneka ko, harimwo intebe, zikiri nshasha, kubera ko, ryubatswe vuba; abanyeshure basanzwe bahiga, bakaba bagiye, mu karuhuko, kuba barakina, kugira ngo, baruhurire bwenge.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo co muri kaminuza ,h'umunyeshuri wese ahiga afise uburenganzira bwo kuza gutora igitabo akeneye ,akagenda kagisoma hejeje akazokigarukana, hakaba n'ibitabo vyanditswe n'abanyeshuri bagiye bahiga bagenda bahasiga.

Ikarata nini cane iriko ibitegwa bitandukanye bisanzwe birimwa mu bihugu bitanu bya afrika akaba hariho n'amabendera yavyo abitandukanya hamwe n'ibibanza by'umuco ndangakaranga ekanifatanya kuigendera umukuru w'igihugu ya uzirongo ya afrika y'ubumanuko.

Isoko rinini cane ricururizwa k'ibikoresho bijanye n'ishure gusa ho harimwo makaye atandukanye manini n'amato akaba arimwo n'ibindi bikoresho bikoreshwa n'abana bakiri bato cyane bicapurwe ko'idushusho twiza cyane tubanezereza kugira ngo bashobore gukunda ishure.

Umupira ukinishwa n'amaguru na bamwe mu basanzu bafise impano zo gukina mu mirwi itandukanye bakaba baja gukina mu gihugu hagati canki inyuma y'igihugu mbere bakabatana mu mitwe nabagenzi babo baturutse hirya no hino ku isi kugira ngo bashobore gutahana intsinzi.

Ikibanza ciza cane kandi cagutse biboneka ko cagenewe kwakira abantu benshi cane bavuye mu mihingo yose y'igihugu hamwe no hanze yaco, kikaba kigizwe n'ibikoresho bitanga umuco mu gihe ari mw'ijoro kandi hakabamwo n'abacunze ico kibanza.

Ishure rinini cane kandi ryagutse ririmwo intebe abanyeshure bicarako hamwe n'imeza bandikirako aho biboneka ko ryiteguye kwakira abanyeshuri bagira bahakorera ikibazo kirangiza amashure yisumbuye kikabaha n'uburenganzira bwo kuja gukomeza inyigisho za kaminuza.

Imeza iriko ikaye y'imirongo hakaba hariko n'utundi dukoresho dutanu dutukura turiko inzembe twifashishwa mu gusongora amakaramu y'ibiti yandikishwa n'abana bakiri bato cane mu gihe bariko barimenyereza kwandika no gusoma.

Ishure ryisumbuye ubwaryo rifise uburyamo bwiza cane, ariko abanyeshure basanzwe baharara nta suku bafise, kuko bagenda badashashe ibitanda vyabo bagasiga amasakoshe yose bayandagaje hasi, ibirato vyabo baba bamaze kubishwiragiza hose.

Inzu, biboneka neza ko, ari iya kera cane, yubakishijwe amatafari, ikaba, isakajwe n'amabati; hasi, nta suku riharangwa, ku ruhome, hakaba hari amazi, ariko akaba, atagikora; hepfo, hakaba haramaze, kumera ivyatsi, vyinshi, hakaba, hariho n'igiti c'ikigazi.

Amakaramu agizwe n'amabara menshi akaba ari kumwe n'agasandugu kayo bayabikamwo akaba akoreshwa n'abana bakiri bato cane mu gihe bariko bariga gusiga ibicapo baba bahawe n'umwarimu wabo kugira ngo arabe ko babishobora kubitandukanya.

Impuzu nziza cane biboneka ko zambarwa na bamwe bakina imikino itandukanye yaba iyo ku nonora imitsi canke yo gukina umupira bikoreshwa mu gihe bagiye guhiganwa na bagenzi babo baturutse hirya no hino haba mu gihugu hagati canke inyuma y'igihugu bagiye guhiganirwa intsinzi.

Igiti ciza cane c'ivyamwa kiboneka neza ko gitotahaye kikaba kira inyuma y'urugo rw'umuntu aho basanzwe bamena umwanda, kandi musi yacu hakaba hari intebe ishobora kubaifise abantu baza kuyicarako mu masaha yitereye.

Kwu ishure ryisumbuye ry'imyuga ryo mu kayogoro harimo intebe nziza cane zikozwe n'imbaho hamwe n'ivyuma. Hakaba harimo n'imeze neza cane ikoreshwa n'umwarimu mu gihe ariko arigisha hamwe n'intebe yicara kuko ruhome hakaba ariho amashusho bifashisha bari ko bariga.

Ikibanza ciza cane kandi cagutse biboneka ko categuriwe abashitsi bagiye kuhakorera umusi mukuru abo nabo n' abanyeshuri biga mu mwaka w'icumi na gatatu aho bamaze gukora ikibazo ca leta baciye bategura umunsi mukuru wo gusezerana kubera ko bamwe muri bo batazongera kubonana.

Udufuko twiza cane twama baratandukanye ariko n'igifungo dufise iforoma ry'ibahasha tukaba twagenewe kubika impapuro zeraderere. Hamwe n'ikaramu zibiti ndetse n'utundi dukoresho dukoreshwa n'abana biga mu mashuri akiri mato mato aho bibafasha kwirinda umwanda.

Icumba kinini cane kikaba kirimwe ibikoresho vyinshi bitandukanye vya kijambere aho harimwo imeza ushobora kwigizayo utarinze kuyiterura ukayinyonga, hakabamwo n'intebe ushobora kwicarako ukeneye guhindukira ukizungurutsa.

Igikoresho biboneka y'uko kikiri gishasha, kuko kiracari kumwe n'agafuko kaco ko kukibikamwo, kikaba cifashishwa n'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, basanzwe bakwirikiranye ibiharuro, aho hariko kuva ku busa kugera kw'icenda, n'utundi tumenyetso.

Icuma kikaba gikoze ku buhinga buhanitse aho gisanzwe gifise amaso baba baragihaye ku buryo umuntu ashobora kuraba iv yamye biba mu kanya kaheze kandi adahari canke mu gihe yarara ahandi.

Icumba, kirimwo imeza, bashizeko ibirahuri vyubitse; bikaba biriko ingero zitandukanye, z'ibiseseka; aho bikoreshwa mu gihe, baba bariko baravangavanga, imiti itandukanye; baja guha abaguzi, baje kugura imiti, yo kuja gutera, ibiterwa vyabo.

Igikoresho cagenewe gukoreshwa n'abanyeshure bamaze kugera mu mashuri yisumbuye hamwe na za kaminuza aho kiriko ibiharuro uhereye ku busa ukagera ku icenda hamwe n'utundi tumenyetso nko guteranya no gukuramwo kugabura no kugwiza hamwe n'ibindi.

Ishure ryakorewe isuku kandi ryateguwe neza ku meza hariho ibikoresho bitandukanye biboneka ko hari umunyeshuri agiye kuhakorera igikorwa kijanya no kugaragaza ivyo yanditse mu gitabo abisigurira incuti n'abagenzi yongera avyereka abigisha bamwigishije.

Igikoresho cifashishwa n'abana bakiri bato cane bari munsi y'imyaka itanu. Aho bagikoresha mu gufuta ivyo bagiye bandikisha makaramu y'ibiti hamwe n'ibishushanyo bagiye bacapura ku mpapuro zera cane abigisha baba babahaye.

Imwe muri kaminuza zigenga iri mu gisagara ca Bujumbura kandi ifise ibiraro biboneka ko icumba cayo kiba cagutse hakaba harimwo intebe n'imeza hakaba harimwo ibitanda bine bikaboneka ko ico cumba kirarwamwo n'abantu munani.

Imeza ndende cane begereje uruhome munsi y'idirisha, biboneka ko ico kibanza kiriko gikorerwamwo ikibazo, bashizeko udupapuro dutandukanye, kugira uwumaze gukora amenye aho ashira urupapuro rwiwe yakoreyeko.

Icumba, kiri kuri kaminuza nkuru, y'igihugu c'Ububirigi, kikaba kibitse ibitabo vyinshi, bitandukanye, vyifashishwa mu mwuga, wo kwigisha; aho ababikeneye, baza bakabitora, bakagenda, bagategura inyigisho zabo; bikaba vyemewe ko, batarenze iminsi ibiri, bitaragarukanwa.

Ikibanza kigurishiritswa nko dusakoshi tw'abana bakiri bato cane biga mu mashuri y'imenyereza ari minsi y'imyaka itanu aho dufise amabara menshi atandukanye hakaba hariko n'amashusho atari make ayagwiriyemwo akaba ariko abakobwa.

Icumba, biboneka ko, gifise isuku rikwiye, haba hasi, canke ku mpome; hakaba harimwo igikoresho, kikaba gipanzemwo, utundi dukoresho, duto duto, dukoreshwa n'abana, bakiri bato cane; aho harimwo: ivyo kubahesha amata, ivyo kwambara, mu gihe bariko, barabakorera amasuku.

Imeza bashizeko igifutisho kikiri gishasha, kikaba cazanywe n'umunyeshure yahawe igihano n'umwarimu, kubera ko yavuze mw'ishure, kikaba gikora mu gufuta mu gihe bariko bakora imyimenyerezo, canke mu gihe bariko barimura mu makaye.

Icumba gisanzwe gikoreshwa n'abayobozi aho kirimwo imeza n'intebe bitandukanye kikaba cifashishwa n'abasanzwe bakorera muri ico kigo hakaba harimwo ibikoresho bitari bike bitandukanye hejuru hakaba hamanitseho ku ruhome ibendera ry'igihugu ca amerika.

Ikibanza, categuriwe inkino z'abana, aho gisize, hasi canke ku nkuta; hakaba harimwo, n'ibikoresho bitandukanye, bisize amarangi; hariho ivyo bakoresha, mu kwicarako, mu gihe bariko barya, uruvuma.

Ikibanza ciza cane kandi giteye igomwe gifise ibikoresho bikomeye Vyiza kandi bikoreshwa n'abana bakiri bato, baje gukina imikino itandukanye mu buryo bwo kw'inezereza baherekejwe n'inshuti zabo baba abagenzi canke abavyeyi babo.

Mu kigo kijejwe abasohoka n'ab'injira co mu butaliyano n'iheza cyane hari ubwatsi butotayi hamwe n'ibiti birebire bibereye ijisho hakaba biboneka ko hakorerwa n'abantu benshi cane birabiye ku modoka ziba zihahagaze hariho n'intebe yicagwa ko nabaje kurondera ubufasha.

Ikibanza cubatswe, ahantu hato cane, hakaba hakikujwe, n'uduti duto duto, kandi dutotahaye; hubakijijwe ivyuma, vy'amarangi atandukanye, biboneka ko, hagenewe gukinirwa, inkino zitandukanye, z'abana, bakiri bato cane.

Ku ruhome, rw'ishure ryigenga, ryigisha abana, bato bato, hacafyeko indome, zitandukanye, harimwo n'izicuritse; hamwe n'udukoko, twishi cane, tudasa, dufasha abo bana, gukerebuka, hamwe no kumenya utwaritwo, bigatuma, bakunda ishure cane.

Isomero ryiza cane biboneka ko ryoba ryigwamwo n'abana batoyi cane bari munsi y'imyaka itanu aho ririmwe ibikoresho bitandukanye nk'intebe bicara ko hamwe n'imeza bandikira ko hakabamwo n'ibindi bikoresho bikoreshwa na mwarimu wabo.

ihoteri nziza cane iri mu gisagara ca Ngozi ikaba yubakitse neza cane ikaba imfise ibiti biri mbere yayo bihasharije kandi bitotaye ndetse n'ibikinisho bikinishwa n'abana baje kwinezereza bazananye n'inchuti n'abagenzi.

Mu nyubakwa, z'ihoteri nziza cane, iherereye mu gisagara, ca Rumonge, hafi y'amazi; hakaba harimwo ikibanza, ciza cane, kigizwe n'ibikoresho, bibereye ijisho, aho, habera inkino, ku bana, bakiri bato cane, baza kwinezereza, bari kumwe, n'abavyeyi babo.

Ishure ryiza cane rikukira ikreziya katorika ,rikaba ririmwo mashure mato mato na yisumbuye ,aho biboneka ko riri mu gisagara ca Bujumbura, abanyeshuri bahiga kenshi na kenshi ni bo bakunze kuba aba mbere mu gihugu cose.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Nyakagano, mu mwaka wa gatandatu, mwarimu wabo yabahaye ikibazo ku rubaho, aho biboneka ko atagumye ahahagaze, kubera ko yaciye agerageza gucungera kugira ngo ntihagira abatangura kubwirana.

Intebe bashizek amakaramu menshi cane y'ibara ry'ubururu akaba asongoye ku rugero rumwe akaba yifashishwa n'abana bato bato cane bari munsi y'imyaka itanu mu gihe bariko barandika kugirango ivyo banditse babashe kubifuta.

Inyuma ku ruhome rw'ishure ryisumbuye ry'inyabuharage hari amategeko bivuzeko umunyeshuri wese ayiga ariyo agenderako aho cane cane bibanze ku ndero hamwe no gucerwa kuko ari navyo bituma abanyeshure bashobora gukurwa amanota yabo.

Abanyeshuri bicaye mu cumba cagenewe gukorerwamwo ibibazo, aho umwe wese yicaye ku ntebe yiwe, ikaba ifise n'akameza kayo bandikirako, amakaye bakoresha bakaba bayashize ku ruhande hamwe n'amashakoshi, aho bashatse kwirinda kugira ngo ntihagire ingorane biteza ku bijanye no kwiba.

Inyubakwa z'ibitaro bikuru vy'i Matana, ni iza kera; imbere y'aho hari igiti kimanitsweko ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi, hasi hakaba hari umusenyi mwinshi cane, hakaba n'utundi twatsi biboneka ko dutanguye kwuma, kubera ko ari mu gihe c'izuba.

Inzu ziri mu kibanza kimwe ari zibiri zikaba zubatswe cokimwe hagati yazo hari gatoyi gafise imiryango ibiri umwe wagenewe ubwogero uwundi ubw'iherero imbere yaho hakaba hahagaza umuntu ariko agerageza gufata amashusho

Ishure ryo mu misozi rikaba ritujuje ibisabwa, hejuru hubatse nabi kubera ntihazibiye, ku muryango nta mwango uriko umuyaga urinjira bigatuma abanyeshure biga nabi, bakaba banicaye nabi kubera intebe zaho nta n'ububiko zigira.

Kw'ishure ritoyi ryo ku mutoyi abanyeshure biga mu mwaka wa gatatu bagerageje kwigabura mw'imigwi ibiri aho ariko bakina umupira w'amaguru bakaba bahanganye bamwe bashaka gutsinda abandi kandi bakaba bambaye imyambaro itandukanye.

Kw'ishure ritoy ry'inyanga mu mwaka wa kabiri mwarimo wabo abigisha yabandikiye indome kukibaho uhereye kuzivuga kuva kuri a kugera kuri a hamwe n'izindi yongera yandika aho ibiharuro kuva ku busa kugera kw'icumi aho yagerageje kubigisha n'indome nkuru z'intoke.

Ishure basize mu tumeza twinshi abanyeshure bakaba baramutse bafise ikibazo akaba ariho bagiye basiga makaye yabo hamwe n'ibitabo bamye bigiramwo kugira babashe kuja gukora ikibazo atabindi bintu bafise kuruhande.

Inyubako ikomeye cane yubatswe n'amatafari ahiye ikaba yubatswe urugi rw'icuma aho biboneka yuko nta muntu yopfa ku rusitura bakaba babika y'ibikeshero vyinshi cane bitandukanye kandi bikomeye ndetse bizimvye.

Abanyeshure biga ku ishure ryisumbuye ryo mu rutovu mu mwaka w'icumi mwarimu wabo yabahaye ikibazo baja gukorera muhira aho yababwiye ko mu gitondo bagomba kuza biteguyeko umwe wese ategerezwa kuja ku kibaho gukora kugira yerekane ko ari we yavyikoreye.

Ishure ryiga mw'abana bato cane bari munsi y'imyaka itanu aho hari mw'imeza ikaba bayisizeko udukoresho dufise amarangi atandukanye ivyo navyo bikaba bifasha aba bana mu kumenya ubwoko bw'amarangi mu gihe bariko barasiga ivyo babahaye.

Ishure ritoyi kandi ryegamiye reta rikaba riri mu gisagara ca bujumbura aho ryegeranye cane n'imihana y'abanyagihugu mu mwanya wa sayine abanyeshure barakina umupira w'amaguru kugira ngo babashe kurogorera ubwenge babone gusubira mw'ishure.

Igikoresho gisanzwe gikoreshwa n'abanyeshure biga mu mashure yisumbuye, eka na kaminuza, aho kiriko ibiharuro kuva ku busa kugera kw’icenda, n'utundi tumenyetso; ku ruhande hakaba hariho n'ayandi makaramu, y'ubwoko butandukanye.

Imbere mw'ishure hari mw'isuku rikwiye hakaba hari n'intebe zikozwe mu mbaho aho zifise ububiko abanyeshure bakaba batagenda mw'ibikoresho vyabo hakaba harimwo n'imiryango ibiri biboneka kwari ubwiherero bwa mwarimu hamwe n'uwundi ukoreshwa n'abanyeshure.

Inzu bikaba biboneka ko zititaweho neza, kuko mu kigo cazo nta suku riharangwa, nazo nyene ubwazo ku mpome ziracafuye, hakaba hariho ingundu y'igitoki isa neza cane, hamwe n'ibombo ryahozwe rivomwako.

Imeza bashizeko amakaramu meshi cane kandi akaba afise amabara atandukanye aho harwiriyemwo ibara ry'ubururu hakaba harimwo n'ayatukura hamwe n'ayirabura y'umuhondo ni make akaba akoreshwa n'abanyeshure muri rusange.

Ishure ryagutse cane, hakaba harimwo utumeza twinshi n'udutebe twatwo, aho imbere harimwo akabati kakaba gafise utwumba twinshi cane, tukaba tubitse ibikoresho vy'abo banyeshure basanzwe bahiga, hakaba hariho ku ruhome n'ikibaho.

Imeza iriko ikaye hakaba handitswemwo ibiharuro hamwe n'ikaramu yageretseho hakaba hari umuntu ayicaye imbere bibonekako ari umunyeshuri asanzwe ariko ariga mu gusubiramwo ivyo yigiye kw'ishure kugira ngo abashe gutsinda ikibazo c'ibiharuro

Icumba c'umuyobozi w'abanyeshuri aho biboneka ko kibitse ibikoresho vyishi kandi bitandukanye na cane cane vyibanze ku mpapuro ku meza hakaba hariho imashini nyabwonko hamwe n'ikaye hakaba hariho umuntu witeguye gufata ibirimwo akabishira mu mashini.

Icumba kinini kikaba kirimwo ibikoresho bitandukanye aho ku mpome haco hakaba hari amasanamu atari make kandi hakaba hari miw'ntebe n'imeza bikoreshwa n'abantu barenze umwe baba baje ku hakorera inama canke ibindi birori bitandukanye

Udukoresho tw'ubwoko butatu bashize ku meza, tukaba twifashishwa n'abanyeshure bakiri bato cane bari musi y'imyaka itanu, aho tugizwe n'ikaramu y'igiti hamwe n'agafutisho hamwe n'agakoresho bakoresha mu gusongora ikaramu.

Ishure ryubatse ku murongo rikaba ari rirerire cane, aho rifise n'amarangi akiri meza hamwe n'inkingi kugira ngo birinde impanuka, hakaba no hanze hagutse cane kandi hakaba hari n'imodoka z'abakozi baho.

Ishure ry'isumbuye ryi Kabarore ryubatswe ku murongo umwe imbere y'amashuri hakaba hagutse cane kandi haboneka ko arivu gusa mu gihe c'imvura bikaba bigorana kubera ko abanyeshuri binjiza ibishanga hepfo hakaba hari ubwiherero bwabo kandi rikaba ryegereye imihana y'abanyagihugu

Urugo biboneka ko rusanzwe rubamwo abantu, ariko hakaba ata suku rikwiye rihari ,hanze imbere y'inzu hari ibiziba vy'imvura vyahateze, inkingi zubatse inzu nazo biboneka ko zidasa neza cane, hariho umukobwa ariko arahamagara, biboneka ko aje kuramukanya.

Ku ruhome rw'ishure shingiro riri ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga hacapuyeko ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi hamwe n'amashusho y'abanyeshure hakaba hariho n'ibikoresho bitandukanye bigaragarako biri mur'ico kigo hakaba harimwo indani igiti c'umwembe kandi gitotahaye.

Ishure ritoyi ry'i Nyakararo, ryubakishijwe amatafari adahiye; ku kibaho, mu mwaka wa kabiri, mwarimu wabo, yabandikiyeho indome, z'imperekeranya, nyinshi zitandukanye; kugira bazandike, mu makaye yabo, bazitahane muhira, baje baraja kuzisoma, kugira baziyibutse.

Kw'ishure ryisumbuye ryo ku Muhweza biboneka ko hatari isuku ryinshi rishemeye imbere y'ishure ryo mu mwaka wa gatandatu hakaba hahagaze ikinga rikoreshwa n'umunyeshuri asanzwe ahiga, imbere gatoye akaba ariho hari ivyumba bisanzwe bikorerwanko n'abayobozi.

Mu nyubakwa, za komine Mugamba, hasa neza cane; hariyo umurima w'amashurwe, mwiza, hakaba n'ibiti, birebire, bitotahaye, kandi bihasharije; hepfo hakaba, hari imodoka ya musitanteri, imbere hakaba hariho, ingoma iriko ibendera, ry'igihugu cacu c'Uburundi.

Abanyeshure biga kw'ishure ritoya rya Nyange mu mwaka wa gatatu, iyo bavuze mwarimu wabo aca abaha igihano co gukoropa ishure, aho ni mu gihe abandi baba batashe, ivyo navyo bikaba bituma bashika bakubitwa muhira kuberako bibaza ko baciye ahandi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Nyakabiga mu mwaka wa gatandatu intebe zitonze ku murongo zikaba zikozwe mu mbaho hamwe n'ivyuma, abanyeshure bakaba basize bahakoze amasuku imbere yuko baja mu buruhuko ariko bakaba baribagiye gusiga bahanaguye ikibaho.

Kw'ishure ritoyi ryo mu Cibitoki n'igihe co mu ci, biraboneka kuko n'ivyatsi bimaze kuma, hari ivumbi ryinshi, abanyeshure bari mu gihe c'ibibazo, abahejeje gukora bari hanze abandi ntibarasohoka, hakaba harimwo n'ibiti birebire vy'ibigazi.

Imeza, iriko ibikoresho bitandukanye, bijanye n'igikorwa co kwiga; hakaba hariko ikaye, yanditswemwo ibiharuro, ikaramu y'igiti, hamwe n'iy'irangi, akamashini kariko karakoreshwa, mu myimenyerezo; biboneka ko, hari umuntu, ari hafi aho, yari asanzwe ariko ariga.

Amakaramu bashize ku meza akaba yegeranirjwe mu kabiko kamwe akaba afise amabara atandukanye ivyo na vyo bikaba bibonekera ku mirumyo yayo aho bikoreshwa n'abana bakiri bato mu gihe abigisha bariko barabigisha ngo bamenye gutandukanya amabara.

Imbere, mu nyubakwa z'ikigo, kijejwe kurobanura imbuto, mu kibuga hari imodoka, ihahagaze, iyo nayo, ikaba yaje ireruye umuyobozi, yabagendeye, yaje kuraba, uko bakora; aho harimwo n'ibiti binini cane, kandi bitotahaye; bikaba bitanga agatutu, mu gihe c'izuba.

isaha zine zuzuye, abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye baba bari mu mwanya w'akaruhuko ko kuruhurira ubwonko kugira ngo bashobore kubandanya gusubira kwiga, bakaba benshi baca baza ahatumbereye ubw'iherero kugira ngo basubire kw'injira bamaze kw'itunganya

Kw'ishure ritoyi ryo ku Murago ni mu gitondo kare izuba niho rigitangura gushika mu kibuga abanyeshuri bazindutse bakaba babaye barakina umupira kugira barindire amasaha yo kwinjira umwarimu nawe akaba ariko arashika ku kazi

Abanyeshure biga mu mwaka wa gatanu w'amashure y'intango, mwarimu asanzwe abigisha icigwa c'igifaransa, yabandikiye ikibazo ku kibaho, aho ku kigira gatatu yabasavye gutanga iryungane, ku kigira kane yabasavye kwuzuza bakoresheje urudome o na n, hamwe na o na m.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gahombo ni ryiza cane, rikaba rizwi gutanga ubumenyi bukwiye kandi hakaba hariho uruzitiro rwubakishije utwuma n'ibiti birebire biri hanze bihakikuje, bikaba bifise imizi irinda inkukura.

Mu mwaka wa gatandatu w'amashure y'intango abanyeshure basanzwe bahiga bafise isuku ryinshi cane, ishure ryabo riba risa neza aho n'ibirahure vy'amadirisha babifungura hamwe n'umuryango kugira umuyaga ubashe kwinjira kugira birinde gusinzira.

Kw'ishure ritoyi, ryo mu Karonda, hakikujwe n'ibiti, vyinshi cane, vy'ibigazi; biboneka ko, abanyeshure bari hanze, bariko barakina; izuba ryamaze kwaka, kubera ko, ivyatsi bimaze kwuma; abanyeshure bakaba, barindiriye kubwirwa amanota, kubera ko, bamaze guheza ibibazo.

Ishure risa neza, rikaba rigizwe n'imiryango ihurire hagati ,hakaba hasize kirangi ryera, n'ibirahure biraboneka ko bikiri vyose, ntana kimwe kirameneka ,hejuru ariki igiharuro n'urudome be vyerekana ko ari mu mwaka wa mbere, hakaba ariho nk'udutoboro hejuru twinjiz' umuyaga.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibungo rikukira eklesi ya katolika, hari mw'ibiti vy'ibigazi, biboneka ko n'ivyatsi bisanzwe birimwo bitanguye kuma ,kubera ko hegereje igihe cirici, hakaba hari mwo n'isengero, rikoreshwa n'abanyeshure mu gihe bariko bariga ivyigwa bijanye n'indoramana.

Ikibuga kinini cane gisanzwe gikimirwa k'umukino w'umupira w'amaboko, haruguru yaco hari intebe zicagwako n'abaje kurorera abagenzi babo bahatanye mu mitwe, amashure asanzwe ahegereye ku madirisha basizeho insinga kugira ngo batamen'ibirahuri.

Agaseke gafise ibara ry'icatsi kibisi kakaba kajishijwe mu buryo bwa kijambere aho kagenewe kubika imyanda mito mito akenshi na kenshi ukagasanga mu vyumba vy'abayobozi canke ahandi hateraniye abantu baje mu birori bitandukanye.

Inzu y'uburaro y'abanyeshuri basanzwe biga mu ndaro bamwe bakaba barara mu vyumba vyo hasi abandi bakaba barara hejuru. Imbere yaho hari urukuta ruriko rurasaza, hirya yaho hari igiti c'ivoka kirekire kandi gitotahaye kiribwa n'abanyeshuri basanzwe bahiga.

Ibarabara riri mwe urucekeri rw'amabuye hepono haruguru akaba ari mwo inyubako zitandukanye biboneka ko hari nimodoka zisanzwe zihahagaze n'izindi ziriko ziragenda imbere ari y'ibiti byinshi cane birebire kandi bitotahaye hamwe n'ibiti by'amatara.

Abanyeshuri bose biga mu mashuri y'intango mu gihugu bari mu gihe co gukora ibibazo aho biboneka kw'imbere yo kwinjira ngo bakore babanza gusiga amasakoshi yabo hanze mbere n'abigisha bakabanza ku basopa kugira barabeko nta dupapuro twanditseko binjiranye

Ku kigo c'amashure yigenga, kandi matomato co mu Gihosha haragutse cane, hakaba harimwo ibiti bitotahaye, kandi binini cane bifasha mu gukwega umuyaga mu gihe c'izuba, hakaba hariho n'ibikinisho bikinishwa n'abanyeshure basanzwe bahiga bakiri batoya.

Ikigo c'ishure gikukira ekereziya ya katolika kiri mu gisagara ca bujumbura cubakishijwe urugo rw'amabuye biboneka yuko nta musuma yapfa guhasimba imbere akaba ari mw ibiti byinshi cane by'ubwoko butandukanye kandi bitotahaye.

Mu mwaka w'icenda w'amashure yisumbuye hariho intebe biboneka ko n'ishure ryabo ridasa neza kubera ntirifungwa iyo abanyeshuri bakeneye kuja gukora imyimenyerezo bariko bitegurira ibibazo niho baja kwigira.

Ishure biboneka ko rifashwe nabi n'abayobozi baryo kubera ko amarangi yaryo amaze kononekara. Hari igiti kirekire c'umukaratusi, hasi hakaba hari isuku rike, abanyeshuri bashobora kuba bahakinra hari ivu gusa.

Kw'ishure ritoyi, ryigenga, ryo kw'i Jabe, abanyeshure bose, bari mu birori, birangiza umwaka; aho bazananye n'abavyeyi babo, babaherekeje, kwumviriza amanota; bakaba bari, bahateguye cane, bahasharije; hakaba hariho n'ibicapo, bitandukanye.

Imeza iriko inkoni hamwe n'igitabo mfashanyigisho c'ibiharuro co mu mwaka wa kane, kikaba gicapuweko ibendera ry'igihugu cacu c'Uburundi kandi hakaba hariko amashusho y'abanyeshuri bambaye umwambaro ubaranga, bafise amakaramu n'amakaye biboneka ko bariko bakurikira mwarimu.

Ishure ritoye ryigenga ry'imakamba riracari rishasha cane kandi rikaba rigeretswe kabiri ryi ya rizitijwe n'utuzitiro twutwuma hakaba ari mu gihe abanyeshuri bari hanze kuruhur ir ubwonko kugira babone gusubira mu ishure ku bandanyo ivyigwa.

Agaseke keza cane gafise ibara ryirabura kandi kajishwe mu buryo bwa kijambere karabonerana, kakaba kabitswemwo amakaramu menshi hamwe n'umukasi. Abasanzwe bakabikamwo bakaba bariko birinda yuko ibikoresho vyabo vyotakara canke ngo vyononekare.

Icumba biboneka ko harimwo umuco mukeyi cane, hakaba hateretseyo imeza, nayo ikaba bayishizeko isakoshi y'agahama hamwe n'utundi dukoresho tw'amabara atandukanye, utwo natwo bakaba batwifashisha mu gihe bariko bakora isuku y'iyo mashini nyabwonko.

kw'ishure rito ryo mu gasenyi mu mwaka wa gatandatu biboneka ko hamaze kononekara aho ibirahure ku madirisha vyamaze kuvako vyose bakaba bifashishije utubaho kugira ngo babashe gusana birinda basuma boza konona

Ku musozi mugano amashure mato mato na yisumbuye vyose biri hamwe hakaba hariho ikibuga gisanzwe gikinikwako n'umupira w'amaboko, bibonekako ari mu gitondo kare abanyeshure bavuye kw'ibendera bari imbere y'amashure bakaba bariko bagerageza kwinjira kugira batangure kwiga.

Abanyeshure biga mumwaka wa gatandatu, bakubitiye hanze mu karuhuko ko kuruhura imugongo ,kugira bagaruke babandanye inyigisho, kumpome z'iryo shure hari k ikarata y'isi yose ,hejuru hariho udutoboro twinjiz' umuyaga mu gihe hashushe abanyeshure ntibasinzire.

Ishure biboneka neza ko rifise abanyeshuri basanzwe baryiganwo kubera ko rifise intebe bicarako hamwe n'imeza bandikira ko mu gihe bariko bariyiga ariko muri aka kanya bakaba badahari bashobora kuba bagiye kuruhurira ubwongo hamwe no gusamakaya gahanze.

Iyi nyubakwa biboneka kwifise umuryango ufungwanya ,imbere yaho hakaba hariyi intebe yicarwako na bamwe baje kwitura ubuyobozi ,iyuravye hejuru mu gihutahazi, hari ikimenyetso kikwereka ho hatumbereye ,hanze hejuru hakaba hariho kandi isandugo ibika Amatangazo.

kw'ishure rikuru ry'ubuvuzi rya kibumbu ya mbere niho hamanitse itangazo ry'ikirangamisi ribereka igihe bazokorera ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kuja kubandanya inyigisho zabo za kaminuza.

Abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'intango mwarimu wabo yabashiriye amabara atandukanye ku kibaho kugira ngo ayabigishe neza bayabona babashe kuza barayasubiramwo mbere n'iyo boba bari kuruhuka bagende barayaririmba kugira ngo bayamenye.

Mu mwaka w'amashuri y'intango aho abarimu baba bariko barigisha bagerageza kugenda babasobanurira bakongera bagacapa n'ibicapo bibereka neza ivyo babigishije kugira babashe kubisobanukirwa neza bongere baje barabisubiramwo.

Ishure ryiza cane ryisumbuye riboneka ko rikikujwe n'ivyatsi hamwe n'amashurwe hagati hakabamwo inzira ikoreshwa n'abagenda n'amaguru hepfu hakabamwe ibiti vyitandukanye vy'ivyamwa bikoreshwa n'abanyeshure basanzwe biga muri ico kigo.

Inzu ikirinshasha kandi ikomeje kubaka ,biboneka hasi ko hamaze kurangira kuko bamaze no kuhasiga amarangi atandukanye, imbere yabo hariho iyindi nzu biboneka ko ari iyubucuruzi aho umuntu wese akeneye ico gufungura ashobora kuhitura.

Ishure ryisumbuye, ryo ku Mugara, mu ntara ya Butanyerera, riboneka ko, rikikujwe n'imisozi, itari mike; kandi rikaba, riba mu banyagihugu, aho higa abanyeshuri, abahungu, n'abakobwa; rikaba, bigaragara ko, hatari isuku ryinshi cane.

Kw’ishure ritoyi, ry'i Makebuko, mu mwaka wa kabiri, higisha umwigisha, w'umukenyezi, akaba, ari munini cane, kandi akaba, yarateretse imishatsi, yiwe bwite; akaba yanditse ku kibaha, ijambo ubukene, ariko abigisha, kubicagagura, hamwe no kubisoma.

Imbere y'uburaro bw'ishure rikuru ryisumbuye ryi Matana haboneka ibikoresho bikoreshwa mu buryamo hamwe n'ibindi bikoresho bakoresha mu buzima busanzwe ho biboneka neza ko amashuri agiye gutangura hakaba hariho abahungu n'abakobwa baje gutangura umwaka w'ishure.

Ku musozi, wa Muganza, hahejeje kugwa, imvura nyinshi cane; no hasi, haracatose abantu bari hanze, bari kuraba ivyabaye, ariko, Imana yacanye, nta kintu na kimwe, cononekaye, imirima imeze neza, n'amazu, ntiyasenyaguritse.

Ishure rito iryo ku mukenke niryakera cane rimaze gusaza amabati yaryo amaze kugwa ingese. Inyuma yaryo hakikujwe ibiti birebire mbere yajyo naho hari umusenyi mwinshi cane ntihashobora kumera ivyatsi kubera ko abanyeshuri niho basanzwe bakinira.

Abana, bari mu kiruhuko, bagiye gukinira umupira, kw’ishure ritoyi, ryo ku Mugano, aho hafi y’aho, hari ibendera, ry'igihugu cacu c'Uburundi; rikaba rigizwe, n'amabara atandukanye, agera kuri ane; rimwe ry'icatsi kibisi, n'iryera, hamwe n'iritukura.

Ubuyobozi bw'ishuri ryisumbuye ryo mu kagongo buherutse kuri ivugururaho risa neza cane rikaba risizwe n'amaranga atandukanye . Abanyeshuri basanzwe bahiga bakaba bakiri mu buruhuko bategereje gutangura umwaka w'ishuri hasa neza cane.

Ondobo nziza cane kandi komeye y'icumi ifise uruti ruriko akabaho bafata kugira ngo umuntu ntimubabaze mu ntoke ikaba ikora ibintu vyinshi cane ishobora kwogerwamo canke kumesurirwamo hamwe n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Ishure ryo kumurama riramaze gusaza amabati yaryo amaze kugwa ingese ,n'ibirahuri vyo ku madirisha bimaze kuvaho mu mwanya w'akaruhuka abanyeshuri bakinira munsi y'ibiti vy'ivyamwa, bisanzwe bihare akabari na vyo bibafashamwo kubarinda akazuba.

Imeza iri kw'ibikoresho bibiri bijanye no kwiga harimwo amakaramu y'ubwoko bubiri yay'amarangi hamwe n'imwe y'igiti bikoreshwa mu gucapa hamwe n'imashini akoresha mu gihe ariko arakora ibiharuro akabasimbiye hanze gufata akaruhuko gatoyi kugira aruhurir'ubwenge.

Ishure biboneka neza kwari ryakera cane aho kimwe cose gikoresheje urubaho haba hasi haba mu kwicara haba mu kwandika hakaba hariho n'ibitaro bikoresha abanyeshure mu gihe bariko bariga ariko muruyu mwanya abanyeshure bakaba bari mu buruhuko.

Umwigisha yigisha ku ishure rito rya nyabiharage mu mwaka wa kabiri yanditse ibiharuro kuva kuri rimwe kugera ku mirongi ibiri yongera avyandika mu majambo kugira ngo buri mwana ashobore kubisoma no kuvyandika bitamugoye.

Ishure ritoya ryo mu ntara ya Bururi kandi rikaba rikukira paruwasi katolika ya Butwe aho biboneka neza ko abanyeshure basanzwe bahiga bari mu buruhuko, kubera ko ivyatsi bimaze kuboneka ari vyishi mbere y'amashure n'imbere y'ubwiherero.

Mu nyubawa, y'ihoteri nziza cane, yitiriye umuganuro, aho yubatswe, hafi y'ikiyaga Tanganyika; ikaba yakira, ingenzi zitandukanye, ziturutse mu gihugu, canke inyuma y'igihugu; bikaba biboneka ko, hari isuku ryinshi cane, hakabamwo n'ibikoresho, bikoreshwa n'abana, baba baje kuhakinira, no kwinezereza.

Ishure ritoye iryo ku muhuzu n'irya kera cane rimaze gusaza, kandi n'amadirisha yaryo nta birahure bikiharangwa ahiga abanyeshure bake cane, kandi misuku nkirishemeye rikaba ryegeranya n'abanyagihugu hirya yayo hakabari ishamba ry'ibiti ry'imikaratusi.

Ishure ryiza ryakijambere rifise ibikoresho vyiza cane nk'intebe abanyeshuri bicara ko hamwe n'imeza bandikira ko bakongera bakabika mw'ibikoresho vyabo aho biboneka neza ko ako kanya bari mu karuhuko hanze kuruhura ira ubwonko hamwe no gusama akayaga.

Kw'ishure ryiza cane kandi ryigenga riherereye kumurwa mukuru w'intara ya Butanyerera bafise ibikoresho vyiza cane kandi vyishi ndetse n'imashini nyabwonko zikoreshwa n'abigisha mu gihe bariko bigisha icirwa kijanye n'imbuga ngurukana bumenyi.

Ishure ryagutse kandi hari mw' intebe nyinshi cane, biboneka ko nta muco uhagije urimwo kubera ko bataracana amatara, hasanzwe hateramiyemwo abanyeshuri babiri bariko barasubiramwo ivyo bamye biga ,bari kubonesheezwa n'umuco uvuye hanze.

Kw ishure ritoyi ryo ku Mugano mu mwaka wa kane hari mo isuku rikwiye ku mpume hasize irangi ryera hakabamwo n'intebe zitari nke zikoreshejwe imbaho hamwe n'ivyuma kuko ibaho hakaba hacapuweko impuzo zitandukanye zambagwa n'abana bakiri bato.

Uruboho rwiza rwa kizungu rukozwe neza cane kandi rusa neza rubereye ijisho rukagiran'imifuko myinshi umuntu ashobora kubikamwo ibintu bitandukanye, Iyo umuntu ari kurugenda ashobora kurutwara mu mugongo canke akarusungaza mu ntoke

Ikibaho, ciza cane, biboneka ko, ari ico kwandikako; kikaba gikozwe n'imbaho, zitari nke, kandi kikaba, gifise n'amapine; ivyo bikaba, vyerekana y'uko, kitaguma hamwe, bivuze ngo, aho bagikeneye hose, kiragenda, mu gihe, bariko bafata, inyigisho.

Icumba gifise urugi rusizwe n'irangi girabura hakaba acapuwe k'ishusho y'umuntu w'umukenyezi gikaba gifungishwa ni gufura imbere akaba asize irange igera cane hasi akaba ariho irangi igicatsi kibisi akaba ari ubwiherero bw'abantu b'abamama.

Imbere mu nyubako ry'ishure ry'igenga ryisumbuye ryo mu kanyosha hari suku ryinshi cane kandi hakaba hari ibiti bitotahaye bifasha kuzana umuyaga mu gihe c'izuba hakaba hari nk'umurimo w'amashurwe munini hakikuje mbere n'imodoka y'umuyobozi w'ico kigo.

Umwigisha, asanzwe yigisha, icigwa c'ibiharuro; ariko asubiriramwo abanyeshuri, ivyo yaraye yigishije, yongera ababaza, impamvu batonze, ari abahungu gusa; imbere y'abo, hariyo intebe, ata munyeshure, azicayeko; akaba ariko yibaza, impamvu abakobwa, batinya ibiharuro.

Mucumba c'umuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu nyakabiga, hari n'ububiko bubika ibitabo bitandukanye, vy'amashuri yose ari kuri ico kigo kuva mu mwaka windwi ,kugera mu mwaka w'icumi na gatatu ,mu gihe babikeneye baja kubitora babisoma babirangije bagasubira kubibika.

Ishure ry'imugano riracari rishasha cane kandi rifise abanyeshure bake hasi ntibari ashobora kuhatera ivyatsi ngo bihasharitse imbere yaho hari ubwiherera ububiri bw'abahungu n'ubw'abakobwa hirya yaho hatu mbere y'imihana y'abanyagihugu.

Abanyeshure biga muri kaminuza mu masaha y'umugoroba baza ku bwinshi kuko abenshi baba bavuye mu bikorwa bitandukanye aho bakoranira mu cumba kinini cane kikaba kiba kibonekamwo umuco muke bakaba bifashisha icuma c'insanganyamashusho.

Ishure ryisumbuye rikaba ryubatswe ahantu hataramutse biboneka ko mu kibanza caryo hasanzwe arisi y'amabuye gusa aho biboneka ko ntavyatsi bipfa ku hamera hakaba hari amashurwe bagerageje gutera akaba ari nayo arisharije.

Ishure ry'isumbuye ryi Nyabikere ryubatswe neza hakaba hari ikibuga kinini cane cuzuyemwo umucanga mwishi ari naho hari ibendera ry'igihugu cacu cu Burundi akaba ari naho abanyeshuri bakoranira bariko barariduza hirya yaho hakaba hari inzu iriko irubakwa nshansha.

Inzu biboneka ko ari yubudandaji ikaba isa neza ku miryango hakaba hari ku twuma twishi aho bageragejeje gufunga n'igufuri ivyo navyo bigatuma abasuma badashobora ku mena uko biboneye kugira binjire kwiriba.

Inyubako hanini kandi yubakitse aho ifise inkingi zikomeye cane ndetse ikabisa akariye hejuru kuburyo umuntu ari hasi atashobora kuba yo yirenze amaso ngo abona igiti cobakiri nyuma imbere hakaba hasize hasi hazira inkungugu.

Mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye ku rukuta hazo hakaba ahacapuye k'ibendera ry'igihugu c'Uburundi, imbere yaho hasanzwe hari ikibuga co gukiniramwo, naho hakaba hateze amazi kubera k'imvura ihejeje kugwa, kandi hakaba hariho n'ivu ku ruhande.

Inyubakwa z'ishure ryisumbuye ziri mu gisagara cangozi ziragutse cane mbere y'amashure hari amashurwe hakaba higisha abigisha baciwwenge cane abanyeshure babo na bo bakaba bababa mbere ku bwego rw'intara eka no ku bwego rw'igihugu.

Ishure ryisumbuye ryo mu butwi cinjiramwo imbere ushikira ku cumba gikorera nk'umuyobozi wavyo aho biboneka ko hanze hagutse cane ariko ivyatsi bikaba baratanguye kumpa hakaba hari mwe nivumbi vyinshi kubera n'igihe c'izuba hakaba harimwo n'ibiti birebire bibiri.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kanyosha hasa neza n'amarangi asize ntaracafura mu mwaka w'icumi na kabiri haruguruye abanyeshure bari mw'ishure na mwarimu ariko arabigisha imbere y'umuryango hakaba hari intebe ikozwe mu mbaho n'ivyuma.

Abanyeshure biga mu mwaka w'icumi na gatatu kw'ishure ryisumbuye ryo ku mutangaro bariko bagerageza gusubiramwo ivyigwa kugira ngo bitegurire neza gukora ikibazo ca reta ari naco kibaho uburenganzira bwo kuja kubandanya inyigisho zindi za kaminuza.

Ishure ryisumbuye ry'Isonga rikaba rifite ikibuga cagutse cane kandi hakaba harimw'umusenyi ,aho imbere y'amashure hasanzwe hari igiti kinini cane kandi gitotahaye ,imbere yaco har'icumba gisanzwe gikorerwamwo ibibazo.

Ishure ryisumbuye ry'inyakararo abanyeshure basanzwe bahiga bagiye mu biruhuko badakoza isuku ku kukibaho iwaho kuko bahasize ivyo bagiye banditse, intebe nazo bakaba bazitondetse nabi kuko zihaye umugongo aho basanzwe bigira.

Abakinyi bagera kuri batatu, bakaba bafise udukoresho bakaba kandi bariko barakina, bari mu kibuga, aho biboneka ko ari kare cane mu gitondo, aho bari gukinira hakaba hari n'ibiti birebire cane kandi bitotahaye.

Ikibanza ciza cane kikaba kirimwo n'imirima iteye igomwe, aho harimwo ubwoko bwinshi bw'ibitegwa bitotahaye, ibigori ,ibitoki ,amavoka n'ibindi ,hamwe n'izindi mboga ziri mu dufuko bateye mu buryo bwa kijambere.

Ishure rifise ikibaho kirekire kikaba canditsweko inyigisho zijanye naba umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu aho baba bicaye mw'ishure bariko baravyimurira mu makaye yabo kugira nibabazwa baze babashe kwishura neza.

Ishure ryisumbuye ryi Makamba rifise urugo rurerure rwubakishijwe amabuye imbere hakaba harimwo ibiti birebire kandi bitotahaye ku nkuta hakaba hari n'inzandiko zihanura abanyeshuri zibabuza kuja kunwa inzoga kubera ko baba bariko biyicira kazoza kabo.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza mu gisata c'uburezi umwigisha wabo yabahaye ikibazo umwe wese akagomba kugikora ku giti ciwe kandi akagomba kuja imbere akasigurira abagenzi be hamwe n'amwigisha akabona kumuha amanota bikwiranye n'ivyo yakoze.

Ishure biboneka ko hari mwo umwigisha asanzwe ariko arigisha abanyeshuri bakaba bicaye ku mpande zibiri bamwe bakaba bambaye umwambaro w'ishuri abandi batawambaye ivyo na byo bikaba vyerekana yuko basuzukurana kubera ko batubahiriza amategeko y'ishure ryabo.

Ishure rito ryo mu Rutovu ryubatswe ahantu hataramutse cane kandi ni ku musozi uriko amabuye ivyatsi bihamera sivyarivyo vyose n'ibiti sikirenga hari ibiti vy'imikaratusi gusa kandi bikeyi aho bibonekako abanyeshuri baho batagira ikibuga co gukiniraho

Mu mwaka gatanu, w'amashuri y'intango, abanyeshuri basanzwe bahiga bakubitiye hanze mu karuhuko k'iminota mikeyi kugira ngo, baruhurire ubwonko, bakaba basize bafunguye idirisha kugira kayaga ka hinjire, ku ruhome hari ikarata irik' ibice vy'umubiri, kugira babanze kubitahura neza.

Mu ishure ryo mu mwaka wa gatandatu hasi haracameze neza cane isima ntiramenagurika n'ibirahure biracari vyose kw'idirisha harimwo ikibaho kimeze neza kandi kiri hafi hakaba n'imeza mwarimu ashirako ingwa n'ibitabo amaze kuza kwigisha.

Ishure ryisumbuye ryi Bugendana rifise indaro kandi rikaba ryegereye cane imihana y'abanyagihugu hakaba harimwo na biga bataha aho abasanzwe bajakure baca bicara bakarindera bagenzi babo ko bagaruka kugira ngo basubirane mw'ishure

Kaminuza nshasha iri mu ntara ya Ngozi biboneka ko yubatswe neza kandi iri ahantu hataramutse hakaba hariho imbere yayo umurima w'amashugwe ndetse hubakishijwe hasi n'amabuye ibiti vyaho ni bishasha ntibirafata neza.

Ishure ryubatswe mu kiyaya c'Imbo bikaba biboneka ko ari igihe c'izuba kubera ko ivyatsi bimaze gutangura kuma, hakaba harimwo n'ibiti birebire vy'ibigazi, hirya yaho hari utuzu tw' ubwiherero dukoreshwa n'abanyeshuri basanzwe bahiga.

Ishure rinini cane kandi ryagutse, rifisi imiriyongo itatu y'intebe, zikaba zitonze zibiri zibiri, zikozwe mu mbaho n'ivyuma, kuruhome hakabaha amasanamu menshi atandukanye, rigizwe n'amadirisha atarimake hamwe n'ibibaho birenze kimwe.

Kw' ishure ry'isumbuye ryo mucankuzo riherereye imuyaga, igihe c'isaha imwe n'igice ,abanyeshure baba bariko baraduza ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi ,aho bose baba bashajije bambaye umwambaro w'ishure, kandi bakaba basa neza mu mutwe.

Ishure ry'isumbuye ryi Rubanga rifise indaro rikoresha icumba kimwe k'inini cagutse kiryamamwo n'abanyeshuri aho kirimwo ibitanda vyishi cane kandi bigerekeranye bikaba biboneka ko hakurwa isuku cane n'abanyeshuri baharari mbere yo kuja mw'ishuri.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ry'inyakagano bari mu bibazo birangiza igice ca kabiri aho biboneke ko imbere yo kwinjira babanza gukura imipira kugira ngo birinde gufatwa bibye bagenzi babo bakaba bamaze gusohorwa baguye muri iryo kosa.

kera amashure y'imyuga yari yitaweho kwigwa n'abahungu gusa ariko muri iki gihe abakobwa basigaye bagerageza cane kwiga ibijanye n'imbuga ngurukanabumenyi aho usanga bicaye ku mu mashini nyabwonko bariko bagerageza gukora imyimenyerezo kugira ngo bamenye ibitari bike

Inyuba kw'ifise ikibuga cagutse cane hakaba ahar amaze gushingwaho n'igiti kimanitse kw'ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi akaba ani na ho himukiye abanyeshure bavuye kw'ishure ryisumbuye gisonga inyuma yuko amashure yabo asenyuwe n'imvura.

Ishure ryigenga, kandi ryisumbuye, riri ku mugwa mukuru, w'intara ya Butanyerera, rifise ikigo kinini cane, kandi cagutse; imbere y'aho, hariho ibendera, ry'igihugu cacu c'Uburundi, hakabamwo n'ibiti vyinshi, kandi bitotahaye, bitanga agatutu, ku mamodoka, akoreshwa n'abayobozi b'aho.

Mu nyubakwa z'ishure ryisumbuye ryo mw'Irohero, harimwo ikibuga kinini cane gikinirwamwo umukino w'umupira w'amaboko, aho gikoreshwa n'abanyeshure basanzwe bahiga canke abavuye inyuma y'aho, hakaba hariho n'imodoka nyinshi cane biboneka ko ari iz'abakozi basanzwe bahakorera.

Kw’ishure ritoyi ryigenga, riri ku mugwa mukuru, w'intara ya Cankuzo; mu mwaka wa gatatu, harimwo imeza ndende, n'intebe bicarako, abanyeshure bariko bariga; hamwe n'amashusho, bashize ku ruhome, bifashisha; inyuma hariyo akabati kanini cane, kabikwamwo ibikoresho, vy'umwigija gusa.

Ishure ry'abana batoyi bari kwimenyereza, ariko bataragira imyaka yo kuja mu wa mbere ,bafise abigisha babiri umwa ricaye, undi arahagaze ,bakaba bariko babakoresha imwimenyerezo, kandi ku kibaho hakaba hari ibikoresho bitandukanye ,ari na vyo bibafasha gutandukanya ibintu n'ibindi.

Ishuri ryisumbuye ry'irubanga rifise icumba kinini cane, kimwe c'uburyamo kiryamamwo n' abanyeshure basanzwe bahiga, hakaba harimwo ibitanda vyinshi cane, bigiye bigerekeranye, abanyeshure baho bakaba bagomba gusiga bakoze amasuku imbere yo kuja mw'ishuri .

Inyuma y'ishure rito iryo mu karonda hari ibonekeza umwanda utari muke ukabugizwa n'ibipapuro hamwe n'ibyatsi n'umuvurongora amazi ukaba umaze gusiba bakaba biboneka kandi ko ari igihe c'izuba kubera ko ibyatsi byarumye kandi hari vumbi vyinshi.

Abanyeshuri biga kw' ishuri ryisumbuye ryo mu kibungo, mu mwaka w'indwi mwarimu abigisha bahaye akanya ko kuririmba kugira ngo barinde ubunebwe no gusinzira, bagenzi babo babumvise basohotse mu mashuri baza bariruka bahagarara ku madirisha ,kugira barorere..

Umupira mwiza cane kandi ukomeye ukozwe mu ruhu rworoshe rukaba rusizwe ibara ryera aho watanzwe nk'agashimwe ku banyeshure bashoboye gutsinda abagenzi babo bo ku ishure ry'isumbuye ryo ku murago bakaba ari na bo bashoboye gutahukana igikombe bakaba bahesheje agacira ishure ryabo.

Imbere y'inyubakwa zimwe zimwe za komine ya matana, biboneka neza ko ntasuku rikwiye rihari hamwe n'inzu bariko bazisubiramwo, basiga amarangi, hakaba hari n'ibiti bitotahaye cane, ndetse n'ubwatsi buhakikuje.

Ikibanza kiri mu isukurike kuko hamaze gutonda inyonko hakaba riaho bavoma aho hari n'ikigega c'amazi haboneka mu'indobo amasahani kandi ivyo navyo ntibijanye kuko iyo hogerejwe ivyombo haca hazi urubabi.

Imeza bashize k'ibikoresho bijanye no kwiga gusa ,hari kw' ikayakabaho n'impapuro zanditse k'ibiharuro nyinshi cane ,hariko n'ikaramu hakabaho n'aka mashini umunyeshuri akoresha mu gihe ariko ariga, kugira yirinde gutakaza umutwe cane.

Ishure rito iryo ku muhuzu biboneka ko abasanzwe barirongoye atamatekekarigenga bashizeho kubera ko nta ruzitiro rusanzwe ruhakingira ruhara abanyeshuri bavuye hanze iyo bari mu buruhuko baragaruka bakakinira ari nabo basiga bahacakujaha kaboneka umwanda utari muke.

Ibitaro vyubaswe kera cane n'abazungu bajuganiwe mu gihugu cu Burundi hakaba ahaguse cane aho biboneka neza ko nta yindi nyubakwa nimwe yigeze yongegwamo hakaba hariho ibiti byamaze kuba birebere cane bifasha mu kuzana umuyaga no gukwega imvura.

Kw ishuri ryisumbuye ryi Nyabiharage biboneka ko abanyeshuri bagiye mu buruhuko basize banditse ibiharuro ku kibaho, intebe zaho zikaba zidatonze neza mu gihe bagarutse bikaba bizobanza kubagorabo ariko barahakora amasuku.

Icumba kinini cane c'uburyamo kiboneka neza ko gifise isuku rikwiye kandi hari n'ibikpresho bitandukanye, n'ibitanda bibiri bigerekeranye aho biboneka neza ko gishobora kuba cakira abantu barenga kuri bane. bakiraramwo.

Ku mashure, yisumbuye, yigisha ibijanye, n'imbuga ngurukanabumenyi; abigisha b'aho, bagerageza gukoresha, amamashini nyabwonko, kugira ngo, abo bigisha, babongerere amahirwe, yo kuzotora, ikibazo ca leta, kibaha uburenganzira, bwo kubandanya, inyigisho za kaminuza.

Imbere y'inyubakwa za kaminuza nkuru y'igihugu cacu cu Burundi hari y'ibendera ry'igihugu hakabamwo n'irindi bendera ry'igihugu kibanyi ho haboneka neza ko hari biti bitotahaye kandi birebere cane bifasha mu kuzana umuyaga mu gihe c'ubushuhe.

Ikibuga cubatswe neza gikinirwamwo inkino zitandukanye kikaba kirimwo n'amatara atanga umuco mu gihe ari mw'ijoro hakaba hegereye ibiti bitotaye kandi bisa neza hagati hakaba harimwo umurima w'icayi hirya hakaba ari ishamba ririmwo n'ibarabara.

Imbere y'ishure rikuru ryo mu Karonda harangwa n'isuku rike cane mbere mu mwanya w'ivyigwa abanyeshure baba bari gutembera hanze ivyo bigatuma bashobora no gutoroka mu gihe abandi bari mu ishure ibyo bikerekana ko ubuyobozi butababu vyitayeho neza.

Inyubakwa, nziza cane, ikukira, ekereziya katolika, iri mu gisagara, ca Bujumbura; ikaba, yakira abantu, baje kuharondera, uburaro, baje mu birori, bitandukanye, bavuye hirya no hino; haba, mu gihugu hagati, canke inyuma y'igihugu.

Inzu ya kera cane, iri kuri komine ya rumonge ikabikikujwe n'ibigazi vyinshi ,ku ruhome rwayo hakaba hacapuye ko'igicapo c'idarapo y'igihugu cacu c'uburundi ,bakaba bayitangiramwo inyigisho ku bijanye n'imbuga ngurukana bumenyi.

Ishure ryisumbuye ryo kumusaga giteguriwe gusanurwa aho bamaze kurunda umusenyi n'urucekeri rikaba rifite abanyeshuri benshi cane hakaba harangwa n'isukurike kubera ko ivyatsi vyamaze kuba vyinshi Cane muri ico kibanza.

Inyigisho, zateguriwe abagore, n'abakobwa, bakiri bato, kugira ngo biyumemwo, ko na bo bashoboye; kandi ko, bashobora kwiga, ibijanye n'imbuga ngurukanabumenyi, mbere bakaba, n'abarongozi beza, kandi bagashobora, no gufata ijambo, imbere y'amakoraniro.

Inzu nziza cane, kandi yubatswe neza iri mu kibanza ciza cane, biboneka neza kwifise amazi yo munzu no hanze, kandi ikagira n'ikigo kinini cagutse cane, kigizwe n'umurima w'amashurugwe, hamwe n'imbuto zitandukanye ndetse n'ibindi bitegwa bishobora gufasha buri wese ahaba.

Ishure ryagutse ririmwo ibikoresho bitandukanye nk'intebe n'imeza ryagizwe ububiko bw'ibitabo bitandukanye vyanditswe mu ndimi z'amahanga zitari nke hakabamwe n'ikibaho gikoreshwa na bamwe baje kubisoma mu gihe babonye amajambo badashoboye gutahura bakeneye insiguro yayo.

Kwirembo ry'ishuri ryitirwe umwami riri mu kinindo mu gisagara ca Bujumbura hafi y'ikiyaga tanganyika haboneka abavyeyi baje gufata abana babo basanzwe bahiga hakaba harimo n'ibiti vyiza kandi bitotahaye ndetse n'ibendera ry'igihugu cacu cu Burundi.

Ikigo c'ishure ryisumbuye ry'i nyakararo gikikujwe n'ibiti birebere cyane kikaba gifise ikibuga cagutse harimwo n'amazu yubatswe kera ariko arasaza kubera ko iryo shure ryashinzwe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda.

Mu cumba kinini cane cagenewe kubika ibitabo bitandukanye vyanditswe mu ndimi z'amahanga zitarinke hari mw'imeza n'intebe vyiza cane bisize irangi ryera hakaba haje kwigira abanyeshuri aho umwarimu wabo yabashize mu migwi kukirango babaje gusoma ivyo bitabo neza.

Icumba gifise isuku rikwiye ku mpome kigabagisizibaragera hakaba harimwo ibitanda bibiri bigerekeranye kandi bishashe neza harimwo n'ibikoresho nk'intebe n'imeza hicara ko na bamwe mu basanzwe bakiraramwo kikaba kiboneka ko cakira abantu bagera kuri bane.

Mu nyubakwa za kaminuza nkuru y'igihugu c'ubuganda ni hanini cane kandi haragutse hakaba harangwa n'isuku ryinshi mbere hakaba harimwo n'imodokari zungurutsa abakozi basanzwe bahakorera mu gihe co gutonda ku kazi canke co gutaha.

Ishure ryiza ryakijambere rigeretse kabiri rikaba rifise abanyeshure benshi cane bakaba bafise umwambaro ubaranga hejuru baba bambaye ivyera hasi bakaba bambaye iburura imbere yaho harasharije cane hari amashurwe hakaba nutubuye twera.

Ishure ryigenga kandi ryisumbuye ryubatswe neza mu buryo bwa kijambere riherereye mu gisagara ca Rumonge biboneka ko rikiri rishasha cane gukor iraca afise abanyeshuri bake imbere yaryo hakaba hahagaze modoka yera cane y'umuyobozi waryo.

Ishure rikuru ry'i Rubanga rikaba rifise abanyeshure benshi cane hakaba harimwo abiga barara hamwe n'abataha, kandi hakaba hegereye imihana y'abanyagihugu bakaba bafungura imboga zarimwe muri ico kigo zitandukanya, hakabamwo n'ibiti bitotaye bindi.

Imbere y'inyubako nziza cane kandi zubatswe kera zikukiraye kereza y'a katolika yagenewe uburyamo .Aho zikoreshwa n'abantu benshi batandukanye mavuy'imihingo yose y'igihugu hamwe n'inyuma yacu hakaba hari umuntu ajejwe kubafasha kuronka aho barara.

Ishure rikuru ryisumbuye ryo mu Cibitoke riboneka ko rifise abanyeshuri bamwe bakaza bambaye umwambaro ubaranga bandi bakaza bambaye impuzu zisanzwe, aho biboneka ko ubuyobozi butababo byifashemwo neza mu gihe bamwe badashobora gukurikiza amategeko y'ikigo.

ishure ry'isumbuye ryo kumutangara ifisi ikibuga ca gutse cane kirimwe umusenyi minshi hakaba harimwo n'imibendera ry'igihugu cacu c'uburundi hamwe n'igiti kinini cane cy'umwembe kandi gitotanye uravye kure yaho hahana miwa n'imisozi miremire.

Ishure rikomeye cane ryubaswe kera kumuzo w'abazungu hakaba harimwo ibiti bitotaye cane n'ibendera ry'igihugu cacu hakabamwo n'ibindi vyatsi vya kijambere hirya yaho rikikujwe n'imisozi itandukanye hakaba harimwo n'ibiti birebire bifasha mu kuzana umuyaga.

Ishure ryagutse cane ,ririmwo intebe nyinshi zigiye zifatanye n'akameza bikaba vyoroheza umunyeshuri asanzwe yicaye kwandika, hakaba harimwo umuco mwinshi cane ,uturuka ku matara ririmwo hamwe n'ikibaho ciza cane, gikoreshwa n'amarangi yera.

Ikigo kinini cane c'amashure yisumbuye c'abigenga co mu ntara ya Mwaro kiboneka neza ko gifise umurimo munini cane w'amashurwe, ahasharije kandi hakabamwo n'ibiti vy'ubwoko bwinshi butandukanye bifasha mu kuzana umuyaga mu gihe c'izuba.

Umwambaro mwiza cane w'impuzu biboneka ko wambagwa na bamwe mu basanzwe bakina inkino zitandukanye zijanye no kunanura imitsi aho bazikoresha mu gihe baba bagiye gutana mu mitwe na bagenzi babo baje baturutse hirya no hino mbaje guhiganirwa insinzi.

Abanyeshuri basanzwe bakwirikirane inyigisho zijanye n'igisata c'uburimyi n'ubworozi bateraniye hamwe bagizwe n'abahungu n'abakobwa aho bariko barabiraha hamwe icoboyo kuifasha mu kwiyungunganya abakitezi imbere bakongera bagafasha n'imiryango yabo bakoresheje ubumenyi bafise.

Imbere y'inyubakwa, nziza cane, ikora ibijanye, no kubika ubutunzi, bw'abanyagihugu, hamwe no kuguranana; hasa neza cane, kandi hakaba n'ibiti, birebire, bifasha mu kuzana umuyaga, mu gihe, hashushe cane; hakaba n'amabendera, atatu, y'ibihugu bitandukanye.

Mu nyubako z'ishure ryisumbuye ryo mu Bukeye rikukira babikira. Igihe c'isaha himwe n'igice zo mu gitondo baba bariko baraduze ibenderage igihugu cacu cu Burundi nyuma yabo harabigisha babashigikiye ku ruhande hakaba hari bagenzi babo baba bacerewe.

Abanyeshure biga ku ishure ry'isumbuye ryo Kumutoyi biboneka ko bariko barakora ikibazo kirangitza umwaka w'ishuri aho bamwe muri bo babuze co bandika bakaba bifashe mu gahanga aho biboneka ko mungisha wabo yob atari hafi kugira ngo akurikirana ico kibazo.

Ku ishure ritoye iryo ku bisoro mu mwaka wa gatandatu hasi hari amaze kononekara kuko hamanya aguritse intebe biragorana kugira ngo zifate hasi hamwe no gukora isuku bikaba bigorana cane izuba mu gitondo ribaryamaze kubarasira.

Imbere mu nyubakwa za kaminuza yigenga yo mwirohero ,hari abanyeshuri baje kuhakorera ikibazo kirangize umwaka, akaba ari na co kibaha uburenganzira bwo kuja kukomeza inyigisho za kaminuza ,kikaba gihagarikiwe n'umu mama mbere akaba atawe ushobora kuraba hirya no hino.

Icumba kikaba kirimw' umukundi yize gukora ibikoresho bijanye n'imbuga ngo rukana bumenyi aho biba byononekaye aba bifise bakabimuzanira akabaca amafaranga kubwirana wabashe kubaho kuko n'imwuga asanzwe yari yize.

Icumba c'agutse cane kandi kikaba gifise ibikoresho bikwiye aho n'intebe zaho zikiri nziza cane kikaba cakira inama zivuye hirya no hino mu gihugu canka inyuma y'igihugu ndetse n'izindi manza nk'ubukwe n'ibindi.

Igikoresho ca kijambere kiba gifatanye n'ibombo ririmwo amazi akeshi ugisanga cegereye inzu y'ubwiherero aho abavuyemwo bagomba ku haca bagakaraba intoke neza hamwe n'isabune kugira ngo bataja kugira ingwara biyanduba canke ngo banduze bagenzi babo.

Ikibanza kiri inyuma y'inyubakwa isanzwe ihingura ibinyobwa inyuma yaho hari ikibanza cagenewe gukinirwamwo umupira w'amaboko aho hafi yaho hari ivyatsi bitotahaye hamwe n'igiti cama imbuto keshi kikaba gikoreshwa n'abasanzwe bahaza

Icumba kinini cane kandi kikaba kirimwo ibikoresho vyishi akaba ari naco basanzwe bakoreramwo imyimenyerezo yo gukata ivyuma kirimwo abahungu n'abakobwa bakaba bambaye umwambaro ubaranga batanguye akazi kabo.

Abanyeshure basanzwe biga umwuga ujanye n'ugukanika ivyuma, kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kamenge, bari mu kibanza basanzwe bakoreramwo imyimenyerezo, ariko bagerageza gucagagura ivyuma bongera babiteranya, bakaba bambaye n'umwambaro ubaranga.

Abanyeshuri biga kw'ishure ryisumbuye ry'Ibubanza ,bateranye abahungu n'abakobwa bariko bakora ibikorwa bijanye n'amasuku hafi inyubako basanzwe bararamwo, bakaba bateranye nk'imihari ikukira ekreziya katorika kugira bakora ibikorwa vya kigoro.

Ikigo c'abanyamerika giherereye mu kamenge kikaba gifise ibikoresho byinshi kandi bitandukanye aho harimo ibitabo vyanditswe mu ndimi zitarinke kandi bakaba baronka abanyeshure baza guhiga hasa neza cane hari umurima w'amashugwe uhasharije hamwe n'ibiti birebire.

Abanyeshure biga muri kaminuza mu gisata c'uburezi bari mw'ishure bakaba batonze ku bwishi aho umwe wese yicaye akaba ahanze ijisho umwigisha ari ku kibaho kugirango ivyo avuga vyose ntihagire iki barengana batacumvise

Abanyeshuri biga mu mashure yisumbuye bateraniye hamwe bavuye mu mihingo myishi aho baje gukurikirana inyigisho z'ingene bo kumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina biboneka ko bateze yompi uwusanzwe ariko arabigisha.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'igenga bakurikiranye umwugabo w'imbuga ngurukana bumenyi bari mw'ishure baje ku bwishi aho baje gukora ikibazo umwe wese akaba yagiye ahabwa imashini yiwe kugirango babashe gukora neza.

Icumba kinini cane, kikaba kirimwo intebe nyinshi, aho zikozwe mu mbaho hamwe n'ivyuma; zikaba zikoreshwa n'abanyeshure mu gihe bariko bakora ikibazo, kuko imwe yicarwako n'abantu batari bake, canke zikifashishwa mu bindi birori.

Abanyeshuri bize umwuga w'ubijanye no gukora umuyaga nkuba baramutse banezerewe aho bashize ku meza ibikoresho vyabo bamaze gukora bakanabona yuko babishyize hanze ku zuba umuriro winjira.

Icumba kinini cane kirimwo ama mashini meshi gose hakaba harimwo n'amameza hamwe n'intebe zo kwicarako aho harimwo n'abantu batari make ku mashini imwimwe yose hakaba hicaye umuntu kandi akaba ariko akora ivyiwe.

Inama yaremesherejwe mu nyubako za kaminuza nkuru y'igihugu cacu c'uBurundi aho bibanze cane ku nyigisho zerekeranye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina zikaba zatanzwe n'abashitsi bavuye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu.

Ibitaro vyo mu kibumbu n'ivyakera cane bikaba bizwi ko bitanga ubuvuzi neza bikaba biri impande y'ahantu hari biti vyinshi cane aho hari n'inzira ija kw'irembo ikabisakaye kugira ngo irinde imvura canka izuba abaje babagana.

Kw'irembo ry'ikigo ndangakaranga c'i wujumbura hari ibiti vyinshi cane bitotahaye vyamwa ivyamwa bitandukanye hefakaboikibuga kinini cane gikinirwamwo inkino zitandukanye zabiza umupira canke ibindi birori ivyo kwinezereza.

Abanyeshure, biga ibisata bitandukanye, bakoraniye mw'ishure imwe, aho umwe wese, ariko akora ikibazo ciwe; abasanzwe bahagarariye ico gikorwa, bikaboneka ko, bari imbere, aho bagerageje, gucunga umutekano, kugira ngo, ntihagire abiba.

Abantu bashajije hakaba harimwo abashingantahe n'abakenyizi hamwe n'abana b'imiyabaga ndetse n'umufundi biboneka ko ariko yerekana ahagomba guca ibarabara hariho n'uwufise icuma co gupima kugira ngo bigende neza

Umunyeshuri aserukira abandi muri kaminuza yigenga yakoranije inama y'abagenzi babo aho yashaka ko barabira hamwe ibijanye no kuja gusuhuza mugenzi wabo asanzwe agwariye mu bitaro by'abasirikare mu kamenge bongera baraba akabahasha bogenda bamushiriye.

Icumba kineni cane cagenewemwo gukorerwa mw ibibaza n'abanyeshuri bose biga kuri ico kigo aho ku ntebi mwe usanga hicaye abanyeshuri batatu batandukanye ata n'umwe yigana n'undi, kandi umwe wese abarikakora ikibazo ciwe.

Ishure ryakora isuku rihagije biboneka ko ririmwo umuco mwinshi uvuye hanze kubera ko amadirisha bayafunguye hakaba hateguriwe mu intebe n'impeza zishasheko ibitambara hakabonekako hari abantu babiri bagiye kurongora inama.

Inyubakwa nziza cane kandi ibereye ijisho ikaba igeretswe kabiri, ikaba yifashishwa na bamwe mu basanzwe bagenda imihingo myinshi hirya no hino kw'isi, baza kuharondera uburyamo, kubera ko niheza cane kandi harazimbutse kurusha ahandi.

Abanyeshuri biga kw'ishure ryisumbuye ry'imyuka ryo mu Kamenge, abasanzwe bakwirikirana inyigisho zo gukanika ivyuma, bari mu kibanza basanzwe bakoreramwo imyimenyerezo, bakaba bagiye bambaye imyambaro ibaranga aho bariko bagerageza kugonda icuma.

Icumba kinini cane kiri ku bitaro bikuru vy'imatana aho kirimo ibikoresho byinshi cyane kandi bitandukanye bijanye n'ubuvuzi hamwe n'ububiko bw'imiti harimwo abanyeshuri baje kwimenyereza mu bijanye no kuvura abagwayi aho bari kumwe n'abigisha babo.

Imbere kw' ishuri ritoyi ,ry'inyakabinga, hegereye kw' irembo munsi y'igiti c'umwembe ,hari n'inzu y'ubucuruzi, ikaba ikoreshwa n'abanyeshuri basanzwe bahiga ,mu gihe baheranywe n'udukoresho ,duto duto canke iyo bagize inzara ,bakaza kwifasha kugira ngo bagarur' inguvu.

Hari umunyeshuri yicaye mu kibanza gikorerwamwo ibibazo hakaba haboneka ukuguru ukuboko gufise ikaramu impapuro ziri ku meza akaba yatanguye kuzuza umwidondoro wiwe nawe kugira atangure gukora ikibazo.

Ishure ryiza cane ry'igisata c'uburezi rikaba rifise imodokari zunguruza abanyeshure hamwe n'izindi zikoreshwa n'abakozi babo, inyuma y'aho hakikujwe n'ibiti vyiza cane, hakaba habereye ijisho, hakurya hakaba hariho imisozi miremire.

Inyubakwa biboneka ko yakire abantu beshi baje kuhasaba amajambo ikaba ifise inzira iteguye neza ikikujwe n'umurima w'amashurwe hejuru hakaba hasakaye aho biboneka ko mugihe c'imvura ntamuntu ahanyagirirwa igihe c'izuba ntamuntu yakigwa n'izuba.

Mu cumba, kiri ku bitaro bikuru, vy'intara ya Makamba, harimwo ibikoresho vyinshi cane; biboneka ko, hari umunyeshure, yize ibijanye n'ubuganga, aje gukora umwimenyerezo, ku bijanye n'umwuga, wo kubaga abagwayi; hakaba hariho, n'abaganga b'inzobere, bamuhagarikiye.

Mu kigo c'inyubako yakira abantu benshi b'ingenzi harimwo ikibanza ciza cane kiri mu bwatsi butotaye kikabamwo n'ibiti vyiza kandi birebire bizana umuyaga mu gihe c'izuba hakaba haboneka ko hashobora kuba habera imanza zitandukanye abantu bashobora kuhafatira amashusho meza.

Mu nyubakwa z'ikigo c'ishure nderabigisha biboneka ko hasanzwe hubatse neza kandi hakomeye vyubatswe mu buryo bwa kijambere hejuru hakaba hariho ivyuma bikomeye cane inyuma yaho hakaba haboneka icamwa c'ivoka.

Icumba c'umuyobozi mukuru w'ishure rya kaminuza rigenga, harimwo intebe nziza cane hakabanwo, n'imezi ikozwe mu kirahuri, kaba ifise amaguru y'icuma, aho kuruhome hasa neza cane ,kandi hakaba hariho n'ikibaho co kwandikako.

Kw'ishure ry'imyuga ryigenga riri mu gisagara c'i Ngozi abanyeshuri bari mu cumba cabigenewe, kikaba kirimwo ibikoresho vyinshi kandi bitandukanye, bigizwe n'ivyuma aho abanyeshuri baje gukora ikibazo bambaye umwambaro usanzwe baranga.

Abanyeshuri bize umwuga wo gukinjika ,mu mwambar' ubaranga bari mu kiraka co gutegura imfungugwa hamwe n'vyamwa, ivyo bikaba bija gukoreshwa mu birori bijanye n'ubukwe ,aho bahawe isoko na bagenzi babo kandi bategerezwa kubikora neza, kugira bakomeze kuronka n'abandi.

Ishure rinini cane ririmwo ibikoresho bitandukanye, bijanye no gukora umuyagankuba. Harimwo abanyeshuri babiri b'abahungu hamwe n'umukobwa, bambaye umwambaro ubaranga. Bakaba bariko barakora ibikorwa bijanye n'umwimenyerezo wo kurahura umuriro.

Kaminuza, nziza cane, yitiriwe "Diriyano Paholo", ni iya mbere kw'isi, yubatswe neza, kandi yagutse; aho ku mwaka, yakira abanyeshuri, basaga ibihumbi bitatu, kandi, ikagira n'ibisata, bitandukanye; buri muntu wese ahise, ashobora kuhavana, urupapuro rw'umutsindo, rukomeye cane.

Abanyeshuri basanzwe biga umwuga wo gukora ivyuma mwarimu wabo yabahaye igikorwa co gukora urugi rwo kw'irembo aho baja kwifashisha n'amatara mu ku ruteranya bamwe bakaba batanguye guca imirongo kugira batangure ku rukata barukore.

Ibohero rikuru ry'ingozi rifise urugo rukomeye cane ,kandi rurerure gubakishijwe n'ivyuma ,ho biboneka ko nta munyororo yopfa kuhasimba imbere hakaba ari ibiti bitotaye ,birebire kandi nganza marumbo biza n'umuyaga mugiye hashushe.

Kwishuri shure ry'imyuka ryo mu kayanza bafise ibikoresho vyinshi cane bijanye n'imbuga ngurukana bumenyi Abanyeshuri bagizwe n'abahungu n'abakobwa bari mwishure bariko bariga umwe wese yicaye imbere y'imashini yiwe kandi arikaraba ibintu vyiwe mugihe mwarimu we ariko arigisha.

Abanyeshure, basanzwe biga, umwuga wo gukora amatara, bagizwe n'abahungu, n'abakobwa, bariko barakora, umwimenyerezo; aho baje bambaye, imyambaro ibaranga, bakaba bambaye, n'inkofero, zibashobora kubakingira, impanuka, iyo ari yo yose, bahura nayo.

Mu shuri ry'igenga rya kaminuza abanyeshuri biga igisata kijanye n'imbuga ngurukana bumenyi mugenzi wabo yagiye ku basigurira ibijanye n'icigwa bagezeko aho umwarimu wabo nawe ahagaze imbere ariko araraba yuko ivyo abasigurira ari ukuri.

umunyeshuri yiga mu mwaka w'icumi na gatatu w'amashuri yisumbuye ariko yitegurira ikibazo ca Leta kigiye gutangwa ku igenekerezo rya cumi na gatatu mu kakaro ari naco kizomuha uburenganzira bwo kuja gukomeza inyigisho za kaminuza.

Ku bitaro vy'igenga hasanzwe haza kwivuriza abantu benshi batandukanye, ha korewe amasuku bakaba buguruye n'imiryango kugira umuyago ubashe kwinjira neza bakaba biteguriye kwakira abashitsi ,bavuye mu bushikirangaji bw'amagara y'abantu.

ishure ryiza cane ryigishe umwuga wo kubaza rikaba iri rishasha rikaba rikikujwe n'umurimo mwiza cane w'amashurwe hamwe n'ivyatsi bitotahaye ndetse harabereye ijisho rikaba ryiteguye kwakira abanyeshuri batari bake mu kwezi kw'icenda.

Icumba ciza kandi kinini cane, kigizwe n'ibikoresho bitandukanye. Harimwo: intebe n'imeza n'imashini nyabwonko zikoreshwa n'abanyeshuri baje gukarisha ubwenge, ku bijanye n'ivyigwa ngurukanabumenyi. Hanze hakaba n'ibiti bizana akayaga mu gihe hashushe.

izu nziza cane ifise umuco mwinshi uva ku muyaga nkubusanzwe y'irimwa hamwe n'ubuva hanze uciye mu madirisha biboneka ko ifise inzira nini cane hacamwa abantu baje kurondera ubufasha butandukanyi mu bisanzwe bikorerwa muri uyo nyubakwa.

kaminuza irimuzambere zigenga kandi zubatswe neza mu gihugu cu Bubirigi biboneka ko ifise abanyeshuri benshi cane aho ku mwaka yakira basaga ibihumbi bitatu bikaba biboneka ko kandi mbere yaho hariho ibiti vyinshi bitandukanye hamwe n'amashurwe.

Ikigo ca kaminuza yigenga cubatse neza, kandi gifisusuku rihagije kigagira n'umurima w'amashurwa agikikuje ashobora kugishariza, kandi hakabamwo n'ibiti vyiza cane biza n'umuyaga mu gihe hashushe.

Umwigeme, mwiza cane, yambaye umwambaro, wera derere; biboneka ko, yize umwuga, wo gukinjika; akaba, ahagaze mu gikoni, aho asanzwe, arangurira ibikorwa, vyiwe vya minsi yose; akaba akikujwe, n'ivyo asanzwe akora, harimwo amasahani, n'ibindi bikoresho.

Inyubakwa nziza cane kandi ikirishasha biboneka neza y'uko nta bikorwa biratangura kuhakoregwa . Hakaba higaragaza mw’abakozi bakora ibijanye n'amasuku, bateye ivyatsi bitandukanye hamwe n'umurima w'amashururwe, bakaba bongera babivomerera kugira ngo bikure hashaze haberwe.

Icumba, cagenewe abayobozi, kikaba kigizwe, n'ibikoresho bitandukanye, nk'intebe n'imeza, hamwe n'ibitabo; hakaba harimwo, n'amazi, akoreshwa mu gihe, bariko bivuna akanyota, bariko bategura inyigisho, baja guha abanyeshuri, babo.

Umusore akiri muto cane, yikorera ku giti ciwe yagerageje kwiyungunganya agura ibikoresho bitandukanye bijanye n'ikoranabuhanga, hashobora kuronka abagenzi b'iwe burunganwe baza kuhigira ,bakagenda bungurana ubwenge ku bitari bike.

Muri kaminuza nderabigisha itumbereye mu Kamenge harimwe uburiro bw'abigenga butegura infungurwa zitandukanye zikoreshwa n'abanyeshuri basanzwe bahiga ku batahazi hakaba ariho n'icapa kirongora abagiyeyo batahazi.

Mw ishure ry'umwuga wo kubarira harimwo abanyeshuri batandukanye abahungu n'abakobwa wambaye umwambaro baranga umwe wese akaba yicaye ku mashini y'iwe ariko akora umwimenyereza ku bijanye no kubarira inyuma yabo hakaba hahagaze umwigisha asanzwe abaha icocirwa.

Muri ikigihe amashure y'imyuga ntakiri ay'abahungu gusa n'abakobwa basigaye basidukana niyonka bakaja kwiga inyigisho zijanye no gukora ivyuma bitandukanye aho bibasaba no gukoresha inguvu mbere bakaba bambara n'umwambaro baranga bakakanika ivyuma bikomeye.

Kaminuza nkuru y'igihugu c'ubuhinde ibereye ijisho kandi irubakitse cane ikaba yakira abanyeshuri basaga ibihumbi bitanu ku mwaka ikaba ikikujwe n'umurima mwiza cane w'amashurwe, aho ifise nikibanza abanyeshuri baganiriranwo mu gihe baruhutse.

Ibitaro vy'imatana ni vyiza kandi biragutse cane vyakira abantu benshi baje kwivuza ingwara zitandukanye aho bisakaye no hejuru ku buryo umuntu wese arikarahaca adashobora kwakirwa n'izuba canke ngo anyagirwe n'imvura.

Abanyeshuri biga umwuga wo gukinjika basa neza kandi bambaye umwambarubaranga bweraderere bakaba bari mu kibanza cagenewe gukorerwamo imyimenyerezo canyine ico gikorwaho harimo ibikoresho vyinshi cane bitandukanye kandi hakaba hari suku rihagije.